Nindeeba ezi na enshenene zirimu orubakweta kizibwe harimu n'orubakweta komere harimu orubakweta omuheesi

Aha nindeeba abantu bashatu bari omuryato bashutamire eryato riri omu maizi omu rubaju rwamaizi hariho ebinyatsi

Omu kishushani eki nindeeba omwana ajwaire emyenda erikutukura enyuma ye hariyo amakara nindeeba nindeeba enyuma ye hariyo abashaija bashutami aha katebe nana omwana

Nindeeba abantu baingi harimu omushaija ariyo nasindika egaari abandi bari enyuma ye bariyo nibazina obwana bwemereire buriyo nibumureeba

Omu kishushani omu nindeebamu emiti eyi bakubyara ei bakubanza kubyara mu kasiri akakye bakamara bakagita omu misiri emihango, nindeeba hariho enju zishakaize ebinyansi

Nindeeba amashozi ,ndeeba abantu abombekire omumashozi, ndeeba emiti ndeeba enyanja ndeeba amashozi maingi, ndeeba ebicu ndeeba

Nindeeba obudeya burimu amakaara, nindeeba emyenda eyanikyire aha singyengye, nindeeba obudeya tibukwingana sayizi, nindeeba hariho obuhango hariho obukye, nibyo nkureba.

Omukishushani eki nindeeba omushaija arumu nayotsya enyama, enyama ezarumu nayotsya ninka enyama y'enkoko aharubaju nindebayo abandi abariyo nibagaburra abantu emere.

Nindeeba abantu, omukazi omwe ashuutamire arimu nasheeka akaana ke kamuri aharubaju kemereire n'akandi kari aharubaju kemereire omukazi ondijo ayemereire ondijo ainamire haine eki arimu naakora

Nindeeba akaana kakojo Kekoreire akadeeya kebintu ahamutwe Kari ahakabuungo ahansi yaako hariyo nkomugyera

Nindeeba ente z'enyankore ezimwe ziriyo nizirya ezindi nizindeeba ezindi zinamire zitakurya enyima yaazo hariyo nk'omuti

Nindeeba oruguto ruri nka ahagati y'ekishaka sayidi egi nindeeba ebishaka ndeeba ebinyaatsi na sayidi egi ndeeba ebishaka na n'ebinyaatsi

Nindeeba ekyapa kihandiikirweho Uganda equator enyuma y'ekyapa ekyo hariyo emiti hariyo ebinyaatsi noreeba kuriya nk'eiguru

Nindeeba abantu barumu nibazaana omupiira enyuma yabo hariyo amaizi abandi ondijo ari ahangamiya ashutamireho.

Nindeeba omukazi aine omwaana nashuusha orikumwegyesa kunaaba omugaro ze

Nindeeba oruguto rurungi rwa koraasi rwine ekoona mpango munonga ahagati y'ekoona egyo ahagati yarwo hariho amaju hariyo entookye hariyo ebikyori hariyo n'emiti n'ebinyaatsi

Nindeeba omuntu ashutamire ataireho masiki ah'amaisho ataireho ebirahuri ayegamire nk'aha kisiika reero nka kuriya omumaisho hariyo abandi baingi buri omwe ashutami wenka omu kashengye ke wenka

Nindeeba ezi n'embogo ziri nk'eziri omu irindiro ry'enyamaishwa, nindeeba ziro aho z'emereire, nindeeba enyima yaazo hariyo ebinyatsi hariyo n'emiti

Nindeeba abashaija bariyo nibasha nkabarukukora orugutto omu maisho gabo hariyo nk'abantu baingi bari nka abari omu tawuni nindebayo ebizimbe ndeeba abandi abari aha piki omurugutto orundi orubatarukukora .

Nindeeba ekinyonyi kiri nkembata kiri omumaizi hariho emiti hariho ebinyasi biri ahagati yamaizi

Nindeeba ekiti kirungi kirikwenda kuzamu nk'aka kinekye rwagati nikyenda kwiragura kiri omu mwanya gurikwiragura nikirungi munonga

Nindeeba ekinyamaishwa eki barikweta ejuubu kiine abaana baakyo aharubaju rwakyo hariho ekirikushuusha nk'ibaare enyuma yaakyo hariyo amaizi maingi nka ag'enyanja

Nindeeba enyanjja, omurubajju rwayo harimu emitti myingyi, orubajju orumwe harimu eryato nasayidi endijjo kuriya hariyo eryato nirirebekaho kakye

Nindeeba eshwehera mpango ei barikweta ekijuju eri ahagati yekimuri ekyakinekye haza ahagati yekimuri eki ekyakinekye hariho akantu karikwiragura ahagati yakyo eshwehera niho etekamire

Nindeeba eki ni ekinyamaishwa eki barikweta enjojo. Kiri ahagati ya ebishaka ya ebinyatsi. Kiriyo nikirya

Nindeeba abantu baingi bariyo nibateera omungaro abandi nibateera engoma nibetebekanisiza okutagurira ebyenzaarwa

Nindeeba omukazi aine omudara gwe ogu arimu nagurizaho ebintu bye hariho ebitookye hariho emondi hariho ebitakuri hariho entura hariho enanaansi

Ekishishani eki kiriho omuntu arikusindika ekiharaani ekirikubaziira amashweta g'abantu

Nindeeba ekyombeko kiri ahakabungo nikishishana nka omuzigyiti, hariho amatembezo gokutemberaho waza kuhikayo, kiri nkahakashozi enyima yaako hariyo nka ebicu

Nindeeba abatsigazi nabishiki barimu bezirikyire nkabarikuzina eby'enzaarwa

Nindeeba enjoki ebimuri byingi enjoki eriyo neeza nkomu bimuri enyuma yaabo hariyo nk'obuti

Nindeeba omusiri gw'ebimuri ebimuri harimu ebitakabumbwire nibiba biri omu kara erikwera reero ebyabumbwire biri omu kara eya kakoobe ,enjoki eriyo etekamire omu kimuri ekyabumbwire eky''erangi eya kakobe